Niriba. -zaya ka bɛ karimba beni. Bɛ biritila binshɛɣu ka bɛ karimba maa ye liika buluu ka so jinjam sabilinli ka bia maa ʒia ka ye liika rɛdi jinjam maa gba rɛdi.

Paɣi nziya. kabɔbi bɔbga bɔbgi maa nyɛla zaɣizɛɛ. ka ye nyingo korigu, nyingo korigu nyɛla zaɣi piɛli ka ye liiga. kaso chinchini ka piri baŋa baŋ maa nyɛla zaɣi piɛli ka kaaroti beni ka albasanim beni, ka kodunim beni ka leemu nim beni ka pyanim beni niribi maa galisiya

doo n-wuhiri bihi shikuru ka so jinjam buluu ka bihi maa ye liiga piɛlli ka ŋumbala ye liiga buluu ka ŋumbala ʒia

Bɛ mɛla yaɣiri ninsalinima ka che ka bɛ gbibi kalamboo ka bɛ zaŋ ba tam kom sunsuuni. Bɛ galisiya bɛ nyɛla bɛ niriba sabin ka bɛ kom sunsuuni zaɣ' sabila.

Niriba n-duɣiri kɔm. Nachimba mini paɣasara, ni bihi. Bi mi galisi ya. Shɛba bi yɛ liikanima ka shɛbi yɛ liikanima. Ŋun bala yɛ la singet ka so jinjam blue, ka ŋun bala yɛ liika blue. Ka ŋun bala yɛ liika piɛlli.

niriba ata n-ʒia paɣa zaɣ' yino dabba ayi ka ŋumbala maa ye liiga piɛlli ka zaŋ sipɛsi niŋ o zuɣu ni ka ŋumbala ye liiga piɛlli ka so jinjam sabilinli ka la ka pileetinima tamya ka dirinsi be di ni

niriba n-ʒiya ka bia maa yɛn wa ka ye liiga piɛlli ka sɔ jinjam jia ka paɣa maa ye liiga ʒee ka sɔ jinjam sabinli o bi piri namda bia maa gba bi piri namda ka so ʒi tiŋa ka ŋun bala ʒiya ka ye liiga sabinli jinjam sabinli o piri namda.

Paɣa n zaya ka bɔbi bɔbiga ka piri noosi makisi ka ye nyingo kɔrigu ka ye liiga ka so chinchini ka shebi ʒi o nyaaga niriba maa gba galisiya ŋun bala kpabila bia.

Paɣ'sara n-tam palli zuɣu ka zi ziya shɛba yɛla ningo ti kotti shɛba bi ye ka kpa tipkara ka shɛba so chinchina ka loorinima za bɛ nyaaŋa ka piri namdanima loori "yellow" ni loori sabinli ka shɛba ziya

laa n-zaya ka bindira be di ni kɔntombire beni ka zahim beni ka gala beni gala maa dibaayi ka paya beni ka boodia beni gala maa gal' piɛla

Sarati n-niŋ loori maa loori piɛlli ka dimbala nyɛ zaɣ' ʒee ka dimbala nyɛ zaɣ' piɛlli ka niriba beni niriba maa galisiya ŋumbala maa yɛla liiga buluu ka so jinjam ka bambala ba moto.

Niriba n-ʒia. Bɛ mi ʒila mashin gbini. Dabba ayi yɛla liika piɛla ka paɣ' yino ye liika piɛlli ka doo maa dabiya ka ŋumbala gbaya ka ye liika ʒee ka ŋumbala ye liika maa bilaaki mini rɛdi.

Mɔto kin dreba ɔ yela. liiga yelɔw and black, ka ŋun bala.ka paɣibi be mɔto kin maani ka paɣi maa ye liiga waɣinli liiga piɛli black and white, ka pa sariga ka Kpabi biya ka ŋun bala pa sariga zaɣi piɛli, ka ŋun bala pa sari sabinli.

Silimiim paɣa ka o gbibi bia ka ye liika piɛlli ka so jinjam ka bia maa la ka paɣa maa gba la ka bihi maa ʒia kuɣisi zuɣu ka bambala la bambala bi la bɛ mi galisiya ŋumbala yɛla liika rɛdi.

Niriba n-garita ka jiraafu ʒia ka bɛ zani n-ŋmaari ba picha ka ŋumbala pili zipil' sabilinli ka ŋumbala pili zipiligu kapu ka ŋumbala ye liika piɛlli ka ŋumbala gba ye liika piɛlli ka loori maa nyɛ zaɣ' piɛlli.

niriba n-ʒiya ŋun bala yela liiga buluu ka piri noosi mask ka ŋun bala ye liiga yeelo ka piri noosi masks ka paɣa zaya doo maa o nyaɣi la baaji sabinli.

Paɣa n-ʒiya ka la, ka pili zabiri. Ko' nyina yi na, nyina zaɣa piɛlli. Ko'yɛ liika, liika blue ka gbibi basket ka paya nim bieni, kodunim bieni, carrot.

Silimin paɣa ka bihi niŋ awaawaatuu o kpa sipesi ka nyaɣi baaji, bihi maa nyɛla niriba ayɔbu, paɣaba maa nyɛla niriba anu ka doo nyɛ ninvuɣ' yino, ka paɣaba puuni yino ye liiga piɛlli ka so jinjam piɛlli.

Bihi ayopoin n ʒiyaka yɛ liiga nima ni jinjama ka kpalansi doya kpalansi maa dibaanahi ka bi ʒi kurugu zuɣu ŋunbala yɛla liiga yellow

Niriba n chana ka gbubi taapooli ka piri han guloos guloos maa nyɛla rɛd ka ŋun bala yɛ liiga sabinli ka ŋun bala so jinjam sabinli ka ŋun bala yɛ liiga buluu ka so jinjam sabinli ka loori zaya loori maa zaɣa piɛlli.

Niribi n ʒiya bɛ chanla de mostresion, bɛmi galisiya ka ŋun bala ye liiga yelɔw ka piri suhu ka sɔ jinjam sabinli ka zaŋ liiga piɛli n lɔ ɔ sheeni ka ŋun bala zaŋ dɔɣi tirɔ,

paɣa n-ʒia ka gbubi bia ka so chinchini ka ye liiga ka bia maa gba ye liiga maa ka so jinjɛm bɛ mii zaa jinjɛm maa ko'yinsi n-nyɛ li ka doo ʒi o nyaanga ka ye liiga ʒee ka pili zupil'ʒee

loori n-za ka bia tam zuɣusaa m-be ŋmana ni ka bɛ lo bua bua maa bu' piɛlli ka ŋumbala ʒia ka ye zaba ka pili zipiligu ka ŋumbala ʒia ka so jinjam ka ye liiga waiti ɛn buluu

Paɣa mini doo n-ʒiya paɣa maa pala sariga ka ye liiga sabinli ka doo maa ye liiga sabinli ka la ka o nyina yina ka kohiri wulijo kamantoonsi "green pepper" alibalisa ni mana.

Niriba n-ʒiya ka teebuli piɛlli za be tooni ka be zaŋ bindira tam di zuɣu bindira maa bordiyɛ be dinni ka kɔdunima beni ka pɛri beni ka be ʒiya ka doo maa ye liiga liiga sabinli ka paɣa maa pam ka gbaai o zuɣu lo.

Paɣiba n wari waa . kapili zipilisi ka ye nyingo koriti kapiri bansi. kabinabani , kapiri yɛri kapiri namda nima. kashab zi ni nyaaŋa

Sarati n niŋ loori maa mii nyɛla kaago o loodimi ka Niraba ʒiya ka so jinjɛm sabinli ka ŋunbala pili zipilligu helment ka yɛ liiga brown ka ŋun bala dabi o nyaanga

Kuɣisi n-zaya ka teebuli beni ka bindira tam di zuɣu pileetinima ni kopunima. Nɛma maa galisiya bɔdia beni ka payanima beni ka dirinkisi be gilaasinima ni.

Paɣa n-ʒi tahapɔŋ n-kɔhiri nɛma. Nɛma maa galisiya biraashinima be dinni ka sipireenima beni ka o gbibi shɛli o nuu ni. O nuu ni gba di galisiya biraashi shɛŋa be o nuu maa ni ka liɣiri beni ka o ye liika ka pili zipiligu ka ka tizuɣu.

Paɣa n be daa, ka gbaagi o zabiri n lɔ ka ye liiga ka so chinchini, kaso jinjam la zaŋ leemunim maali, paya nim beni, ka kodu beni katomantonsi beni. ka karoad beni

Bii n-ŋmɛri dala, ka yɛ liika. Liika piɛlli, ka babinim pa di zuɣu. Ko'pam o zuɣu, rasta ka piri namda yellow. Ka so jinjam, ka niribi zo' nyaaŋa. Niriba maa gba galisiya.

Paɣiba mini dabba n-wari waa ka ye nyiŋgokɔriti ka so jinjama ma paɣiba maa pili zipiliti ka so chinchina ka zaŋ chinchini maa shɛli lo bɛ nyɔri ni.

paɣa n ʒiya ka la ka o nyina yina o nyina piɛla ka o gbubi "phone" phone maa zaɣa sabinli o ni dirigu ni ka o kohiri chinchina, chinchina maa mi galisiya, chinchina maa di nyɛla kom balibu balibu "yellow"ka "white," beni ka green beni.

Niriba n-ʒiya ka niriba ata ye liiga yelo ka niriba ayi ye buluu ka paɣa ʒiya ka ye liiga waɣinli ka pam o zuɣu ka gbubi kuriganima ka bia ʒiya ka ye liiga piɛlli ka so jinjam piɛlli.

Gbarigu n ʒi cheche zuɣu ka pam o zuɣu ka ye liiga ka so jinjiɛm sabinli ka ŋunbala guudoli o nyaanga ka piri namda piɛlla ka ye liiga piɛli ka so jinjiɛm sabinli ka ŋunbala ʒia ka ye liiga piɛli ka so siketi.